Umkhankaso okhangelane lokufundisa abantu bonke jikelele, ngomkhuhlane wengqondo, uvela ebantwini abalolwazi olungcono. Abafundisa abantu bomphakathi ukuze benelise ukuphila kahle labanye abantu abangabe belalowo mkhuhlane ukuze bengababandlulile, bethole ukusizakala.

Omama abathathu, ababili baphethe abantwana, balalele umongikazi ebachasisela ngesimo sengqondo sabantwana kumbe ukugcinakala kwabantwana, ngendlela eqondileyo ukuze bakhule labo beqinile.

Amakhosikazi amane lomfanyana oyedwa ababili bathwele amaphetshana alemifanekiso yangaphakathi yamathambo omzimba ababili awabo avaliwe amaphetshana bafolile balinde ukuyabona umongikazi endaweni yemtholampilo.

Isakhiwo sesibhedlela esakhiwe isimanje sabalamalunga amathathu alandelanayo. Phandle siceciswe ngamaluba aluhlaza besekuthi ngaphandle futhi kukhona umlayezo obhaliweyo obonisa ukuthi ungathola usizo lwabantu abazithweleyo, abantwana abagulayo kanjalo kanjalo.

Umuntu wesilisa ogulayo olele embhedeni okhangele phezulu eceleni kwakhe kulomongikazi omkhangeleyo bayaxoxisana ngezempilo njalo bonke bagqoke ulutho oluvala amakhala kanye lomlomo.

Umuntu wesilisa ongu ndlebe zikhanyisa ilanga obambe, umhlane wakhe ngezandla zombili ubonakalisa ububomvu ukubana uzwa ubuhlungu okudinga ukubana akhangelwe ngabantu bezempilakahle ukuze benelise ukususa ubuhlungu abuzwayo emgogodleni.

Isikhumba somuntu ongundlebe sikhanyisa ilanga esihlukuzekileyo esibomvu okungabe kuyimbangela yokunwaya kusukela ekuthini uyabe elunywa mhlawumbe ephume izilonda ezidala lokhu kuvuvuka kanye lokubabomvu kwaso.

Umuntu wesilisa ohlezi phansi ebambe idolo ngezandla zombili. Kungabe esizwa ubuhlungu kumbe ebulawa yisifo samathambo, lapho amadolo ayabe seswela umnkantsho oyiwona owenza amathambo angakhuhlani azwe ubuhlungu.

Iqembu labodokotela abahleli ezitulweni ezimhlophe likhangelwe yizigulane kumbe ngabantu nje abazodinga ulwazi oluvela emtholampilo, kule lembu elilombala omnyama elivale itafula.

Imbhodlela elombala yomdaka obonisa amanani amabili ama percentage otshwala otholakala phakathi kwalowomuthi ,njalo lowomuthi ulotshiwe ukubana unathwa kanjani ukuze umuntu engadlulisi izinga lokunatha ukuze kucine sokulimaza ingaphakathi yomzimba ngendlela engalunganga

Ixuku labesifazana kumbe omama abathwele abantwana baze emtholampilo, kulezitulo ezimhlophe letafula elombala omdaka balalele abezomtholampilo bebachasisela kabanzi ngezempilo lokugcinakala kahle kwabantwana.

Amathuluzi ahlukehlukeneyo asetshenziswa ngo mongikazi kanye labo dokotela ukuhlinza abantu okugoqela isigelo. Sisetshenziswa ukuvula adabule umzimba womuntu ngaphakathi.

Uhlobo lwethuluzi olusetshenziswa ukugqokiswa umuntu ongabe eyenyele intamo, ugaxwa kusukela ekhanda ungenise kuyohlala entanyeni ukuze umuntu lowu eyenelise ukutshibilika ekhangela nxazonke engezwa buhlungu.

Umtshina osebenza emtholampilo , usetshenziswa ngabomongikazi kanye labodokotela ukuhlola izigulane kumbe abantu, izinga lokutshisa komzimba ufakwa ngaphansi kwekhwapha ukuze ulalele izinga lokutshisa komzimba.

Igajana lamaphilisi elinathwa ngumuntu obulawa yisifo esihambisana lakho lokhu okubhaliweyo embhalweni wegabha njalo ulandelelwa imigomo lemibandela etholakalayo phakathi eyokunatha ukuze umuntu bengenelisi ukuthi acine esenatha amaphilisi adluleleyo angaba yingozi thizeni emzimbeni wakhe.

Uhlobo lwamaphilisi olulempuphu ngaphakathi olunathwa ngumuntu olesifo esivuma ukwelatshwa yilelophilisi elifanekisiweyo njalo kulemigomo lemibandela yokulandelwa kokunathwa kwalawo maphilisi ukuze umuntu engayenathi amaphilisi ayedluleleyo azagcina esiba yingozi phakathi komzimba amlimaze izitho zomzimba wakhe.

Uhlobo lwamaphilisi olulombala oluhlaza ngelinye icele ulombala omhlophe njalo ngaphakathi kwawo ulemputshana. Leyo mputshana iyakwazi ukusetshenziswa ukuthelwa phezu kwesilonda siwome.

Uhlobo lomuthi olusetshenziswa ukwelapha izifo ezitholakala ebantwaneni njalo ulembodlela elombala olithanga lombala oludaka omdaka. Omunye usekhadibhokisini omunye usembodleleni efayo.

Uhlobo lwamaphilisi oluhlukahlukeneyo njalo lulamabizo ahlukahlukeneyo. Omunye ngonathwayo onjengamanzi omunye liphilisi lalo elinathwayo ngamanzi. Ayelapha izinto ezihlukahlukeneyo okufana lenhlungu.

Ikhadibhokisi lomuthi olombala oluhlaza, olithanga lomhlophe obonakalisa isifanekiso senyosi njalo lomuthi wenzwe ngoluju lwenyosi ukwelapha isifo esingabe usithole ngokuthintana lento ongahambisani layo kumbe ongabe uyidlile ubese uyaqubuka.

Igabha lamaphilisi phakathi alikhulu njalo asegabheni elimhlophe, asetshenziswa ngabantu abalesifo sonalesi esilatshwa yilelo philisi njalo kukhona ukunathwa kwamaphilisi ngendlela alotshwe ngawo ukuze umuntu engayeqisi inani okumele alinathe licine selisiba yingozi phakathi komzimba wakhe.

Amadoda amabili, oyedwa unsundu omunye mhlophe, bagqoke amasudu abo alombala oyisibhakabhaka. Njalo beflathele igwalibamduli elikhombisa umlayezo owezempilakahle ezweni leRwanda.

Omongikazi ababili kanye labodokotela ababili abame eceleni kombheda otholakala emtholampilo, bagqoke ingubo zabo ezimhlophe zokusebenza kungathi kukhona isigulane abasincedisayo silele embhedeni.

Ihlekana labantu elihamba eceleni komgwaqo kubonakalisa lomlayezo obonisa izimota ukubana zingami lapho akulamvumo, njalo eceleni kubonisa lapha okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo eyelapha lezifo ezitshiyeneyo.

Amakhadibhokisi alombala omhlophe agadaniswe ahlaliswa ngamabizo afananayo njalo eyelapha izifo ezehlukahlukeneyo. Ahlaliswe phezulu kwekhabothi elilombala olithanga.

Kuleqenjana labomama labantwana abame ngaphandle kwendlu lapho kulomongikazi okanye udokotela ohleli esitulweni obonakala ebafundisa ngezempilo, ngemuva kukhona okusalenjana elilomlayezo obhaliweyo ngendaba zezomtholampilo.

Umuntu wesifazana obonakala ezithwele njalo egqoke ibhulugwa elibambayo ugqoke kanye lendandatho okukhombisa ukubana utshadile leminwe yakhe yenze okusanhliziyo okubonisa ukubana lengane ayithweleyo uyayithanda.

Umongikazi ugqoke impahla zakhe ezimhlophe, uhlola umama ozithweleyo olele embhedeni. Eceleni kwakhe kulegwalibamduli elibonisa izitho zomzimba ezitholakala ngaphandle emuntwini ezigoqela amehlo, umlomo, ulimi kanjalonjalo.

Umuntu wesifazana olele phezu kombheda olengubo ezimhlophe nke. Eqabula umuntu wesilisa esiphongweni. Ugqoke lendandatho esandleni senxele.

Imithi ehlukahlukeneyo esetshenziswa ukwelapha izifo kanye, kumbe ukulimala kwabantu abadlala imidlalo ehlukahlukeneyo, kubonakala lesigelo kanye lebhenditshi yokunamathisela lapho umuntu ayabe elimele khona. Kanye lamagcobo okuhlikihlela lapho umuntu ayabe azwa khona ubuhlungu.

Uhlobo lukamakhalekhukhwini olwakudala olumhlophe oluhleli phezu kwetafula lezandla ezibambe umtshina wokulalela ingoma ofakwa endlebeni. Kubonakala lengubo emhlophe engabe ingekadokotela.

Amahlamvu aluhlaza awesihlahla, angagigwa acholwe ngabantu besintu ukuze belaphe izifo ezihlukahlukeneyo. Benganatha lowo msobho kumbe bawupheke njengembhida bawadle aqinise umzimba lamasotsha omzimba.

Ihlamvu eliluhlaza elibekwe phezu kwetafula ngaphezulu kufakwe umhlobo wamaphilisi olemputshana ngaphakathi. Leyomputshana iyakwazi ukusetshenziswa ukwelapha izilonda. Uthatha leyompuphu uyithele phezu kwesilonda siwome.

Izihlahla ezemvelo ezihlukahlukeneyo ezilombala oluhlaza ezinye zilombala obomvu ezinye zinde ezinye zimfitshane, zixubene njalo ziloncedo ngokwesintu ngokuhlukana kube sokubonakala lesibhakabhaka emuva kwezihlahla lezo.

Isakhiwo somduli wendlu ongayakhekanga kuhle osuphihlika ongabe udalwa yikungalandeleli imigomo lemibandela eqondileyo yokwakha. Kufakwa izinsimbi lezinsijana ezibamba izitina kanye lo daka ukuze isakhiwo leso siqine. Okungaba yimbangela yokuthi kube lengozi ebantwaneni uma sibawela.

Amahlamvu aluhlaza awesihlahla angacholwa kumbe agigwe kumbe aphekwe ukuze angezelele igazi emzimbeni, aqinise amasotsha omzimba ayelaphe izifo ezifana lesisu esibuhlungu, athathwe agcotshwe phezu kwesilonda ukuze awomise leso silonda esibuhlungu.

Ithanga eligobholwe intanga zalahlwa kwahlanganiswa lekherothi, lacholwa kusetshenziswa imitshina yesikhiwa ukuze ikhiphe umsobho ozanathwa ngabantu ukuze iqinise amasotsha omzimba igcine lemizimba yabantu ihlanzekile, iqinile.

Amahlamvu esihlahla esiluhlaza angasetshenziswa ngabantu besintu ukwelapha izifo ezehlukahlukeneyo ezigoqela ukukhutshukelwa yitshukela, izilonda eziphuma ubomvu, ukutshaywa likhanda, ukwelapha isisu esibuhlungu.

Kubonakala izitho zomzimba ezitholaka phakathi kwesisu somuntu okufana lamathumbu amancane, amathumbu amakhulu, izinso kanye lesibindi lamafutha angabe ehlala emaceleni kwezitho zonalezo.

Amahlamvu aluhlaza angasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukahlukeneyo ngesintu okugoqela imikhuhlane efana leyetshukela, izilonda ezingamane ziphume emzimbeni, ukutshaywa likhanda kumbe ukwelapha ubuhlungu besisu ngaphakathi.

Amahlamvu esihlahla alezithelo eziluhlaza angasetshenziswa ngabantu besintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo okufana lokwelapha izilonda ,ukwehlisa izinga lokutshisa emzimbeni okanye ukwehlisa ukukhutshukelwa ngumkhuhlane wetshukela

Isakhiwo sendlu eceleni kwaso kulesihlahla esikhulileyo esilomhlabathi ovundileyo, leso sihlahla singenelisa ukwelapha izifo ezihlukahlukeneyo ngesintu okufana lesifo senhlungu sesisu, inhlungu zekhanda, kumbe ukwelapha izilonda.

Isithelo seganga esibomvu esibizwa ngokuthi yintume esisetshenziswa ngesintu ukwelapha izifo ezihlukahlukeneyo, ezigoqela ukwelapha izilonda, isisu esibuhlungu, ukwehlisa umkhuhlane wesifo setshukela.